Adawa oola xonnidda milikiteyinne bandirra oyikiddi eqi dizayissa sinithani tophiy asitadadare Abiranne abi nachetara giddi eqidossona.

Ha betizaso sintha bagara asati uttidinne asati eqidi de'osons izetappe heni bagara kundida maata keethaynne guye nagara uthatinne pude bagara apoy bitay nne hani bagara daro asati iza sinthan uttidosona

Daro asati eqqidi de'osona eqqidi dizayta salantiza booththa mayiza asati salametidi guye sinththe maara naagidi yoosona etappe guyenkka kaamey bettees cilila miththayka shuchchara keexetida keeththeyne maatay bete...

Oge lanqqen booththi mayiza nay hummutizayssinne kaame yidayssine miththi beetees. Ogera lanqqen booththa qalamera kareththa qalamera tiyetidanne biratay beetishe de7ees.

keetha giddon uttida asatinne ekkida asati sintise bagara xaafishaydinne budey sintis baggara salaida bollatiza xuufekka tizayssimme masqutika beetti hifi baggara shuchchay kabe

daro asati eqqidinne boththanne haara mala mayomaydeyti mena iti midayti eqqidi gide haa xeellifhe doossana itikka duma dumappe miicishe doossana.

Sinthe baggara uttida macashiyanne gashen hayti lanqen lanqen uttidaytaranne wida olle uttida macasiya iskirtora luukera wubekkada xaafashe dawu taro asatikkama izi lanqen uttidiido oossana gade rakkama

Daro asatikka xarabe guyerakka gede baggara guye waggarakka daroti de7o sona izaappe sinthe baggara ekkidayti yetbeqoden baaje aaththidi sinthe bagkanoara qeetayinne sobte dizayssan be kusheno ekkidaytikka de'o sona

gama wo dunguza aamayida caala aawatinne xambaro oyqqida aawatinne wepunda qamu dunguza astidaytinne fiddon musilimi addedeya daraphe muna cililoomatanne haaththe uncidi uttide oosa

Daro dunqusa mayda asatinne daro nayti ha simmidi kide simidinne bollan talkaytopeya bandira cilo loo gala'onne zo'o bandira dizayssanne wora lanqin oykkidi eqqi dir pe'oosona

shuchchara keexxettida keeththa bolla maata keethtinne asay izaappe keesayssinne oge hani baggara dizayssi beettes gede bagganka shuchchara keexxettida daro oge maliza birjati beetto

Gisteyinne zayteyinne sinthe baggara de'izaa. Guye baggara tamare naytinne awatinne aayeti lanqera maarara eqqidiide doosona. Guye baggara shuchchara keexettina keehthe lanqera eqqide doosona.

Itophiya asatinne kare dere asati si bollaakka guye baggara kamoton kursa shurabinne kamoton gassa kootenne qoobe aaththida daro asati uttidi xinthe bagga eskishe deyosona kietha giddon.

Daaro astine oydde bolla uttiddine daaro sinththe baggan uttidayti heezhzhu zo7o nam7u xarapheza bollane salo maliya xaraphpheza bolla diiza kaththaynne guye baggara qorqoroynne miththati bettossona.

Sibssaba bolan de'iza attumayikan bekushshen mayigrapone oykkidinne sinththe bagan de'iza asatas yottishinne tamarisishe de'esi eza lanqeraka eza silkey gedebagara de'es hanni baggara boththa warakatey iza kushe garsan bettess.

Sintha baggara, uttira attuma mayka Kushan mayke oyqqidine, ayfe bollan manatseriya aththi, karetsa ambasadere mayo, botha oyidde bolla uttirine Sintha simiddi haasayishe de'ees, guye baggarakka hara asati uttidosona.

Gamo dunguza mayo mayidi asatine qophe woxida asati sinitha bagaraka na'mu sati xabaro oyikidayisatika betosona etape henika daro asati eqidi betes

Addekka bulla koththe mayidi Makirappone kushen oykidi gigan hasa'shshe dess izza guyerakka bulla birdayi dess kushen zoo' iskoiribtho oyqides.

Daro asati de7oosuna izatappe gamo dunguza may7idaytinne gamo dunguza kopfiya woththidaytine xambaro oykkidayti de7oosuna izatappe issoy maygirafoone kushen oyqqides.

Ha bonchettida galo donguza mayda asatinne kushen cira oykkidaytinnee xambara oykqida qoofegamo dongoza qoofe qoofidayti guye baggara uuthaynne cililo mitha ashara oyqqida asatibetosa.

daro asati uttidinne iskirftonne daftare oygidi sintha baggara tarapheza bolla budhekan hayllandeekan daftarekan dees geetikan macase awtomatikka issif uttididiroosana

sibsaba bollanka issi attumay manaxere ayfe bolla aaththidaynne kushe bolla maygirafoone oykkiday booththa ambasadirey may7di booththa oyde bolla uttidida dizayssene gedde bagkaranka issi macasheya beettashide de7awus.

Darasati dunguza qooxa godhe bolla mayedenne darabezana utarapezayinne iza sinthan ababay issi baggan de7ees keeththa dunka ne giddon uttidi sibseba bolla de7osa.

Ha mlaliya gamo dirbbadire maccashiyanne botha mayida surera atumara maccayrakushen oykketidi photoson de'sona.guye bagara malaliya girggidaykka bettes.izdttika lo'osona.

Hagge daro asatti shiqidi dammera miiththa essiyo gaala xuugishininne baala bonchchishi de'ossona. izettika Gamo dungguza may'idayttinne daro bukkalo oykkida asatti guuye baggara woraynne zummay bettes.

Issi mac'asiya utada daro masob werketa othashe de'awus. Daro masob werketikka bayzetannas ke'ide de'esona. Shamiza asatika gadaha lanqe bagara issi michiya de'awus.

Maze berawu parke tsifate hibirete getettizayissa guyenkka turizimetti gobangha'ana yii betiza giddikko haa giddonni betizayi daro worata giddonni miththatinne daro wora do'ati de'osona.hegetappekka Hagani matayi

Daro asati booththa mayo mayidinne be dere waga bessanas oykka dumma dumma asati eqqidi iissippe maara naagidi qoodhenka dunguza athidi qoodenka c'alle athidinne maata ma ydey izi gidi eqqidosona

Shaafan beettiza haaththayinne lanqe bolla biittayn gitton tu samaliza mithay eqqideese gude baggara maataynne meloo mithati gede lanqe era qasse saloy beetti shi dees.

Gaden mokka wogga shuchchatinne bollan gede shuchchara keesettida aksume maliza aduse gibbeti de7osona izi galanqera salonika beette cilila mithatikka beettoos

Keipeelo iza laalibala boncho keeththaynne iza lanqeraka maatati kede simmi haara shuchchara keexxettida laalibala keeththay garserakka bollara de iyaybettishi dees iza lanqera maatay kadees.

Haaththife kesi damoley bedees aaththifey kesi damoley hini baggaraga biittishe dees izi xarabe bolla kaththanas giigissidi woththida haani lanqera salo mala kubbayay shorba ubbay biti.

bollara gukkiya haaththa lanqin daro asati eqdi dosona idida lanqi egga cililo maataynne harsho gifettiza mithay de7es kirefakara aafo keelaybei

ha shaafappe ke'ida biitta bolla beettiza ukka shedhoyinne sheponayikka beettishe duna duuyidi de'osona hidzdikka mitha duru malanqen biitta doyidi biitta bolla de'eettes izeta lanqerakka shaafayi be

Koroletti daa wula bolla xaaf dira xuufey tokke soa malatees qadde qidayssi mayo may qidayssi ha giddon tokkedees gizayssa qoncisees nabilta gerkidanne xawula wula.

daro macatinne guye baggara attomay ekkida kushe bolla dentshidi bandara kushe bolla oyqqida izatikka dirbadari maydi deettes kere baggara daro kaameti bettosana

Ha cililo maata lanqende iza daro mithati egidaytanne boora maliza lo7iza woora gididido oosona izi tikkan cilidagida waggara salo7i beettes.

Qorkoro kiethaynne iza lancenka kirkida danqera ulatinne kere simmi diibisa macarsiyanne bude bagkara mithatinne kere bagkara qasse ogiynne worati beettishede oosona indiyakka kushen iqawikka dameta

shuchchara keexettida malaliza misile pudeykka koaasey bolla tookki oykkidinne balalia girkida lanqenga sudasimiri kede baggara maskoteynne wulay beettishe dees karse baggara asa huphe malizaybeei

Shaafa lanqen eqqida attumatinne macati beettosona eetaagide baggara daro saloynne dalga gidida biilta bolla eqqida beetto sona maata tikka mithati keeththeti aafoti beet.

soho giddonka aawaynne aaya nayti gididi issi bolla shiqidi rooso bera katha issife bishehede ooso naagide bagkerakka gesoberqi giddo ijeera wothiasinne so7o baaziy bollan kaqeti girkida bolla beettees

Hage malaliya mayo keeththa giddonkka dumma dumma mayo qommothi de7oosona; heegapeka sinththe baggara booththa woykko dirbadire qamiseenne bude baggakarakka hara hara macashatha mayoynne ashangulithera zaari eqqi des.

Ha keeththa giddonka diza masa worqerakka quma giddo shissidinne sohasati kedera haramuli sheeqi uttidinne dumma dumma mayo may7dinne uttidi de7o sna kaxaman aska dendidi sheeqida kushe bolla maadabae.

Dumma dumma shoshal mediya kommoti hessa bolla beetosona eetappe darotika ha'i woden go'etizayta malosona eetika go'etishe de'osona.

bayttiza shuushale mediya aplikeshon atappe issinoy hagi telegramey gitete telegrameykka daro issi bissara asati haasanassinne xaafettanaussinne daro marajata beyanas guya shoushal mediyakko

gaazeqa bolla bettiza abi-aamedaranne addama qorqoro faabirka geetettiza altamaranne hissi macaasiyra haa gaazexa bolla dida xoofe bolla aasi xelesheetu oosona etikkan beettittis

Hegge maburaate puuzey sige oykitidaykka pude simmidi diza nam7u boolera oyketida shuwooti daro yogoota gede ha simmidi ta sarachaidaytifi towosona iza lanqera maatayenne woorara piradettida keeththay laqenka cima qurqorabe

Hamaburaate akabafaliza haattxe helen mabraate akabafaliza zama samanawi gidi danraate akabafaye faatxe lanqenkabettishi dise lanqerakka gita shuchcha lanqen maatatin mithati beettos.

Karetha mayid hen bagara diza asat hathe haylandera kushe oykidaytinne gaden be haylande wothidayt sinthe bagara tamirsiza oydu woy hezdu gidida oyde bolla utida maretinne guye bagara televisioney betes.

Ha woyishera xaaxettida mithayinne iza buratinne shiiqi uttiday beettosona pude baggaraka namutoha addey kaame laaggiza addey motore bolla uttidi beettees.pude baggaraka bekera qossi gizayti..

Qeeri macasanne gashe atuma nay gufishenne dunguza shurabe mayida nayiranne sintha bagaraka Gita atumanne qeeri atumayka ika gufishe de'osona. lo'iya kasa ka'ishe lo'ishe dosona.

Issi hotele gidon zo'o oyidetine xarapheti bothara kametidi betosona lo suchara kexetida keeththa gidon des he keeththa gidon heni bagara telebishine betes.

ha keeththa lanqen eqqira asatinne sinthe baggara luukiyoykkida maaran salafetide keeththe giddo masagabetana gelana gizaytinne guye simmizaytinne keeththa maskote lanqe ra gede xeelizayti kareppe ha gidazayti kabetosona

Kompitere gollawe daftare bolla xeefiza oothanchati biittishe doosa naa banke son diza asatinne gidemakaramakara beyssa feyssa woothe hilay eqqidi deezayti

ha oydetinni dhokka sara betikka mettiza son deta bollakka sinerakka sinema uctisiza miisha rakka diza katha keeththa diza sine masqamacher tokki utidaytinni oyde

Hanam7o asatikka kushe bolla banke sobokke oykkidaytinne buotha wara qeeta oykkida asati beetosona iita guyenka adussa cili lo7omata lo7izaynne gedey birda lanqirakka badalaynne qorporo kiithibeeti.

uyde bolla uttidizaa kawo ooxanchati be baggara baggara komputeri xan7ushe do7o sona ini baggaraka selo maliza makarachainne qorkoro keeththa giddon utti doo soana

Asati issippe shiqidi bothanne zo,o mayidayiti quma issippe mishe dosona izata hini bagara mastotera mastote betes gede bagara shuchara kexetida kethayi betishe dee's

Daro atadi maaran eqqidi de'osonna zo'o kootenne kareththa surey may'di koofiya aathidaderanne giddonkka bootha maydi bootha may'o manaxire aathidayttikka de'oosona izi guyera mastotera lo'iza keeththey beettes

Oyddu asateka haaththe tubbora pudezaaridi gustishe de'oosona gede baggaraqan shuchchara keesettida keeththeynne shuchchara birdettida birday bettes maatay garsen deees yeeta may'oykk cililara karethara qoope hoppe bolla aaththi dosana maburati hayley dayssishe de'osana

ha si7ilay bolla beettiza oyddu ze7o tamaynne iita maburate adagay akkiza wode ha tamaynne baburate adaga dhayssiza oyddu paaristi gusere geetettiza mashinati beetosona

ha malaliya wottadiri maliya wotadiri may7o maydaytinne huupe bolla ka boonetoy qoopfeya aaththidayti dewusanazu7onne mayutadire may7o mayda karethasoay kixxidayti beetiites leda guyenka woray beettees

dendidi eqida asatinne utethafe dendi ekkidaytin gede bakkara maskooteyinne damagarshucha rakeqitida keeththa gitdon ita bolla sala malara xafichida xuufi dees zidikka karethimayida

Zu,okkote maydaynne huba bollaka polise qopfiya aaththiday sinthe bakka simi kushe mexidinne izappe guye bakkara daroo kaameti bootha kaameti biittishi doossana beeta guirakka mithay beette.

Ha malaliya dhoqqakka ekkida shuchchara keexeththida keeththay beeththishe de7es;hegasika sinththa wolay beeththees;a guyenkka lo7iza maliliya adussa miththathi beeththooson;sinththa baggankka maathaynne biiththay beeththishe des.

giddon zaabra malke addebaaway giddon de7ees giddonka xufe dees maata giddon heeppegede bagkara cilila qorkorooynne shuchchara keexeb dila keetxe bettishe de'es darooti

ha malanoya shuchcha keexettida adusa booqenne lange bakkara malanoya wulatinne maskoteti beettizayssinne he bakaraka zambaba mithay bolla gakkidayssinne daro mithatikka danqera bettishido

Adusa gidida biratara keexettida keeththa mastoxeynne keeththa beetees igarsande iza asati beettosona iza bollarakka saloy beettishe deees.

Ha shuchchara keexxettida keeththay hekka gaamera guarade isaa xiqa izaa bolla salo mala qalameti ittida girkiday beettihideesa bakkara macasa kahi bakkaraa attumikka eqqidide7o sona diitikka beetteti.

mangiste keeththa giddon boothsa laxa naa gulantida majatiyera qeeta oykkidinne daro asati kuherakameqili kushe lenxize bakqize hisgidi daro wootikka beettosona qeta hani bakaraga maskoteynne keeththa gorqoroy

ha malaliya karetha baasa bolla kamey helpe haa yiishe dees ba asa lanqerakan daro malaliya keeththeti shuchcharakan gorkorona keexetina keetheti biittosonha7i lanqera asati gedeaha amittishe de7oosa

Ha malaliya dhoquqa salo heedzdzu taraja gakkiza pooqe shuchchara keexettidayssanne isa garsaraka daro mastote lo'izayti diizayssa iza lanqina eqqida asatinne iza gade bakara baasa lanqin hamutiza asati beittosana.

Shuchchara keetteira keeththaynne maskopey deiza keeththeti dees iza wollara bootha warkitera xaafeteda xuufeynne iza sinthan kashe hewethafi geeththi de essana qinisa danqeraa gidebakkara salon beyttishedees.

Hagey shuchara keexetida fooqey dhoqa gakanaw salo gakanaw beetizayka dees izaska sinthe baggarane guye baggara daro kifiletinne mastotetti beetosona eeta guyeraka saloy ha simidi beetishe dees.

Xideemithi beettizayssa lanqiyanka nukka biittafe dendiyuhuda gaso keexxettida dalga shuchchara keexettida keeththayinne adussa mastoteynne gulati betiya lanqan attuma naykkaha simmidi odhishe awutes.

Hageykka itophiya dokiteretasinne wuc'e derey woykko kare dereppe imetiza dumma dumma harota ekid shalametid eqida. Adeyka manaxire athidinne sure gixides.

Daro kaameti beettosona. Etikka oge bolla eqqidi doosona. Simmi maarara eqqidi beettosona. Ista guyerakka gita miththatinne warkkati eqqidi beettosona.

Daro asati bootha mayidayine qeyi masiqale milikitey dizaytinne zo'o mayidayt qayi masiqale milikitey dizaytinne gede bagara qorqoroyine daasey betes, qey masqalesi dasetidayti booth shurabe mayidayti macatinne atumati

Ha uuttidda hargganchchayanne pude baggara uuttida docterettinne asatikka issi bolla shiishshinne giigi eehidinne eetikka qanxishenne caama dhaysishe de'iossonna guye baggarakka tuuqey dees

Ha keettha giddo beeththiza guuththawa dirbbadire mayida maccashathinne dungguzaa shuraabee mayida aththumathi daabbo issippe oykkidi qorrasishee de7oosona;sinththe baggankka thukke penththisiza ushayenkafe des.

Ha keeththa gidon soofaynne daro soofati xarphphezatinne salo maliza oyddeti heni bagara gashe nayta kaasiza iqqatinne televizhinne gede bagara maskotenne lo7iza shuchchara keeexetida keethati eetoosona .

Shuchchara shekeesetti da okka keeththayinne zaadanqera oki bollara biza aasatinne duge bakara biratara widettida girdayinne iza giddon mithi bettessane bakara pooli dees

Booththa may'da asati xaraphe bolla uuttidii daabbo mishshenne saane bolla ne miirinda uuyishshe tuukke uuyishshe silkekka xaraphe bolla daro naggarey beettes guye baggara samaaye mayida asatikka beettosonna

Oydu macati sintse baggan uttidaytinne guye bakkara attomatin macati ekiraytide oosna ha keeththanka uttiray silka oykkida inne manatxire hathidaykidi sinthe bagka xeelisheddoosana guye bakkara dizaa suqeemmalizama darde

ha akimee keeththan macashi yaana idimarya dawus doktaryakka haythi giddon istesotakoppe aaththadanne anaya amacasha idimmidan aya wozanne bolla sestakoppe waay-ashe da7awus eakka booththa gawani mayadus

ha giddon uttida asatinne booththa qooti meyda doktere maliza asatinne sinthe maggarekka lesilayde bolla diza maggara damaskoote lanqen ekkide tamarsiza attumayka bettishi dees uttidikka lanqeera tabariza asati deyosonna

Booththa mayida dokteretinne dunguza mayda addeza sinthaninne hara asati ekkidi duossona lange ragga naarphe bolla museynne samayoy iskiroftoy beedees.

ha keeththa bollakka booththa qalamera qalamettiya arba mince hospitale i radalochi photo asata denthisa keeththa giddon beettishe deese gidikko irsereynne mray denthiza keeththa gide

heedzdzu macashatikka eqqidinne xarapheza bolla dizaa karote malacaonne hane baggara abakadonne hara hara amaliza fistale bollanne haylandira haathe dizaason uydi lanqen eqqidosona

Macasayaka nayay idimmada odde bolla uttara dawus ipe gede baggarakka addikawutti silki haasayishe dee haratigga gede kadalkase uttidi doo sona goye baggara mithaynne keesthay beettishi dees.

Dale keeththan addey uttidi de'ees iskirftooranne waraqeetara oykkidi dees isappe geen daro dhadeti ekkidi de'oosona madardara bolla taradaretidi de'oosona isitappen maggara adde idaraphiza bolla iskirftooykkidee.

Attey eqqi maqirafoonera manatiratirade haasayishe dees xaana ministere ekika keetetteth hufey salo malkera xaafettileen iza bolla booththa milkite dizaynne daro makirafooneti iza sinthan de7oosona

daro asati ottidi doozuna xarapeeza bolla be iskirftoradaftarera silkera utxidaso haaththe yayllanderanne komputerey oydey izoo oydey iskididoossona isti addey ekki tamarsi shedhees

ha akimey keeththan issi akimiyaka eqqadanne addezi shammana bida ole maraqeeta xeellada addezaska marakeeta wolla dizaa dhale zaarada immashe dea

ha wancan maliza nam7u kushe bonda shirihessika suutha hayti laggasusse gidaass bolla xuufezakka laxafediyotides attomayqa ootha shora pima heday keresinmidi si7ele bolla malati

Nuna suuthi naagi giza xuufe bolla diza suutha hayte laggasete gizayssa ne wagane suuthan naadda giza malatiza ista bolla diza xuufe suutha laggasettida baaggi bolla beette.

Daro asati hagenka afilamaydinne aype harganchati akimeson buutha warakeeta oykkidi doossona ayfesi nam7u aypezakka ashsha gittidi daiza asati addetinne indeti caalawoti hayti beettosana.

doktoretinne neerse uttida nerseti akimeeson cdichida harganchay issoy dees eeta giddoppe algay deees alga lanqera qatid oosona daro iqati de7eettes xaraphizay deees

Hage dokoteretine neriseti huphe bolla qachidayisine qodhe bolla setetosikope giza mashine qodhe bolla wothidi ha simidi kushe idimidi eqidosona. Enitappe guye bagaraka hara mashineyi betishe de'esi.

Issi aayyiya benaara hosppithaaleni yada uththara de7awus; hosppithaaliyan uththara de7ishin issi aakimiyaakka sinththe xaafeththida kardde bolla de7iyaa sunththaa zarada xeellashee de7awus; zaraphphe bollankka pude baggara xalaae beeththees.

Matta sinitha baggani gozogozidine izatika shilimate issi docoteriayis imishe dossona qassi shilimatiya ekida docetereyi betesi guyera mithatika dossona

Hagey dokterey marpe ekka kushe bolla guwantte aathidinne marfe oyqqidinne hano hargganchayka oyde bolla bootha shurabe mayidi uttidayssa qese dhoqisidikka marfe caddishe beete.

Cama kuchiza nayiti ne daro kameti betosona hani bagara shuchara kexetida kethitika betossona heppe ha yiza assatika betishe dosona

Ha betizayisi kushen atiza maske woyiko qoshashata otishen woyiko hara osotha otishe asati bana naganas kushen atiza maskenne duna bolla qachida maskenne gonte betishe dee's

Dunuguza mayidatinne bothaa matidageti dunguza sharibe qodheni qachidayiti xariphe bolla wariqatene sintha baggara diza silik maliza mishayi bothu zoo betesi

Daro asati issi bolla eqqi dosona. Keehidikka be hu'e bolla qoofe woththidosona. Qoodhdhenkka gashe pooxa mayidoosona. Etikka aadhdhiza masimaareppe guyen eqqidoosona.

Daro attumatinne maccati de'osona. Issitappe issoyikka hashe bolla dunguza pooxa woykko dunguza qoobbe qoobidi beetes. Istiniyaka qoobe shurabe idimadane maabite aaththada betawusu . Ha lanqera gede baggara qorqoro giddoy betees.

daro asati uttedi oge mitha tokkishe diyoosona izitikka tokkizayti cilila maatan lanqen tokkishe de7osona isitappe gide bagkara korkoro birday beettees

huki bolla uttidaalaytinne eqqidalayti firtoosuna eqqidayta sinsan kiloma salatiza addetifetethes itikka maqqida

Daro malaliya booththa qalamin tiettira keeththenne iza maskootika cililo qalamira laamera maskoti cililo qalamera ti ittira asati dumma dumma sati maskooti lanqin eqqidido sona iza lanqin duge bakkara gaarebetis

A malaliya birda timerteso keetxa birda lanqen deiza shuchchara geexxettida keexxeta lanqen deiza maraqethiza asata otoynne hine baggara qushe gede azaliza salo malashuno mayda otoy betti shiede.

shuchchara oosettida ogeynne giddo bakara diishe ollay haani baggara mithara oosettida nayta gaareynne iqata gede haa caaniza daru gaareti bettosuna iza lanqera asay kede ha hamutishe beete lanqera qorqoroy beetes

Abiyettiza wogga masalale maliza teletele masalaleynne iza garsara shuchara keexettira iza masara tiebeti duge baggaraka cililo maatayinne gede baggara ze'o soo shuchchara keexxettira qanna mettira keethibee

diisheyka maata lanqeninne hanekka kedekka kisa maata lanqeraka diishe betile diishe huda baggaraakka ruchchara keexetti raakithe masalale buda kissiza worthizey biti izey bagkaraakka mithati beetosana

Adusi baasayka sinthe baggara beettees shuchchara wosatira baasay beettees kede baggara qasse gudzdan xide mitha timi ha baggara biitta bolla maataynne gidabaggara shuchchara wosettirakithe beettees.

miiththatinne geda baggara shuchchara keexxettida ogitinne shuchchara keexxettida qorqqoro keexeti bettishe doosona. saloykka gede baggara bettes.

Ha dunguza shupurabey maydan michiusi sure kixxida malaliya attumati maarara eqqidi ha simmido suna inza guye maggara dugeha itoophiya kilile wolayta zuunen mittiza mangiste bajjute katama buludiza itoophiya bandaraynne lanqera dizaybette.

Oyddu attoma naytikka gede bagkara shuchchara keexxettira adire lanqerakka gede bizaytinne bolla peyzafe bollara shuchchara keexxettira pooqe keethay bettiis mastootera.

gade bagkara bootha mayda pooliseynne hubbe bolla salo mala kopfiya aaththidaythinne hani bagkara qasse samaya salo malanne atmayda poolise iskirtura daftarera oyqidi galonekka garse bagkara orotoy dees salo mala orotodarwe dees

ichacho asatife oosona izita lanqenfe gidda baggara dizaara gamo dunguza dirbadire mayadalle adde tikam bees gamo dunguza koote mayydi giddora booththa shurabe maydinne diyosuna izitikam gede keettha lanqeramte

Dunguza mayda attomay inne qoobe aaththidi dunguza poobe aathtidinne yamman axire aaththi mitara birdetida gerda guyenne asati bolla keesettinne gede baggarautizeti beettosuna izikka bamba duishe dees.

Oki qiigisiza doosorey getxettiza kaameynne biitta kaachiza kaame gete ha gi oge bolla bishe bishe doosona lanqe baggara worangeette.

oge bolla hamutishiyede iza ichadhu asati dunguza may7da duyddu attomatinne dunguza kabare mayda machashiya beettosuna eeta gide bakkara shuchchata keesetti da qorkoroy beettis

naa sinte baggara uttidiinney daro asati issife kofeyaaththida jinle gode bolla sharbekka qachirayti meteti simmidi sintse bagga xeeleshinne waay ishe de7oosona miixizaykan haa xeelle

Hagi malaliya dhogqa mastoteynne shuttara keexxittida adus sa booke lanqera asati kideya hamutishe de'oo sona heenira aasi midiyza kaami karetha kaami beettishe deees wolla baggan kataman abara iza mawura deebee

Nagiika mihuchara birditira birdaynne keexettida keeththa bootha girkida bolla beettiza zo'o masqaleykka qaaya masqale keexettiza yeboditi katama dirende iza dale keeththa malatishe beetties

Haa mareqetiza mayo mayida atumayinne zo'o gidida nee gidora boththa mayidayissinne mayigira pone oyikidayissinne haa xellishshe dizayissa besees.

Daro macatinne atumati sinththe bagara hige tamaridayitt oyikinne maraqetanawu maraqetiza gawonne mayidd nne xarphpheza laniqqenni eqqid kushshe bolla denthid nne issi dawe boxida banidirayikka betees.

ta maraqattiza gawole mayda attumaynne giddo bakkara salo mala shurabenne buotha diisherte mayda attumaynne uyda bolla utili iza sinthan aylandey oykkiday sinthi simi beee

ha daro asati gedesimidi uctidayti marcatinne atomati ha maliliya keeththa giddo maskotika bitizason sinthe bakara uttidiirasmihietztho asati tamarsishenne ha peka gedey kaallishe de7osana

itiyophiya wandira bollan maateme woththiza pirdeson asati faaradishe maatame woothana takka go7ettiza piolde wazi maateme diqaydes yagarse

hikki tamarida tamareti bire qa kawone may7idinne kushe bolla denthidi kaala gilishi do7oosona iti maydeykka garithanne bollara diiza zu7o kixey dizayssanne putha keexee dizayssa dumma dumma maydi tarapphi sinthan eqqidi kushe bolla denthi kaala gilo sona

Hegethikka maaran eqqida dumma dumma mayuwa mayida ethinne eha yuye baggarakka polise qophiya aaththida polise mayuwa mayida asathi beeththoosona; ha mala lo7iyagee ha lanqqera de7eeththes.

Hagey biiro giddon keehippe daro karetha oydetinne xarapheti, guye baggara madardaratinne pude baggara qasse dunguza pooxati girgidda bollanne Tophphiya bandiray gede lanqera beetishe dees.

Nam'u poolise tigede bagkara massara danchidinne issoy kushe dappe bolla wothidi issoyqasani bagkara bizaykka bursa qade oothidaynne a lanqiyamottize lanqe bagkara gish doosna korkoroynne biittishe des

Hagey Ethiopia wotadery kushshen kallo oyikkidinne kaalon birdetida birda lanqen eqid de'es izappe gede bagara cilila miththayinne ogey bettes

polisetinne safara asati ubba shiqilekka ha buura maxidi olla giddopekka lanqepekka piti shiishizayti de'ishe dosana eeta lanqerakka wogga kaameti sinthe baggara deyoosana gede baggara mithatinne keeththati betetis

Maccatinne attumati maksenne hara hara goomara diza gugaare oyqqida qoshaasha mattaraqimiya oyqqida maccatinne keehippe ha qoshaasha shiishi ehishe doosona.irakerakka lo7iza mithatikka eqqi deettees.

daro buuratikka gedera haara de'oosana gede haara baggarakka guura e shiriza aaththiza makina kabetes makina wolakka hudi buura shishi zaytinne gaarirakka zo7o mayda indiya laakayay fashe dawus

ogge bolla gitta kaamey dees kaameza lanqen daro mithati cilileo mithati de7oosona hegappekka sintha baggara kashe kaameti biritosona.

Booththa kameynne zo7o kame deis esinthan zo7o kame bolla booththa wara qeexara deiza xoufe dees hani baggara shuchchara geexxettida geethi dees kame bolla gedeththo biza asati diyosona hay iza macayka de7awos.

daro asati maararakkan eqqidi beettosuna izati hari bagqara macasha tele baggara attomati yeedenne guye baggara korqorora birgettida birdayne iza giddon daro bethati beettishe cilloti beettishe do7o sona

Daro aasati maalan eqqitinne giddon baasa bolla dizita eeshoykammadi guye bakkara xilila mithati daroti miitosona haayitinne awati layti si bolla eqqi salafichidi de'oosa.

Daro asati buura shiishshizaytinne gaare bollara buura eidi zo'o wogga kaame bolla buura pude kessizaytinne haa sinse bagkana muktiza asatin beettishe doo sona buura bolla deiya asaykakame bollawe.

Ha xufe bolla de'iya dijitale matoqa getetizaysaka dijotale matoqa woykon ha poto bolla nuni beyizay dijitale matoqa tophiya asati izan ereta malanekoyidaso bishe iza oyki banaw mala go'izaysa gidosona

Xuufe bolla weetizaykka fayda oychiza giyagdish fayday itoophiya asatas mule bemole izeta ma7olatethi bessizayssanne izetikka awuppe awu kabidanka izara hara derekadhdhi baanayssa erisis

nashonal aydi giza haxufe bolla deyzay nashonal aydi geexexizay itiophiya asata obe heera qonciseta issomu deysa hontena gidishe egippe issaay diyoosona izitaka taqameti itophe asatife duusaso erisoosona barkam giigisso danda7oosona yankis

ha xuufeykka malaleyha arba mince kataman zuuriya oda fayda mazagabiza mangetidayssa erisees egiikkan itooppiya asati awudaryhudanka iziti eretiza malakite gide

mage payda karde geetetteya osopun saate giddon keessi ekkite geetetteya payda kardeyka itiopphiyan iyaasati narshonale kaiga oyqqidi awadere baanawakka aykokka ooththana dandayizayssa konchisiza itetta erisiza hayssa gide

Oge bolla hamuttiza asati daro hamuttishe daro asati dosona.baggay silkke haasa7ishe baggay kushen oyqqidi dere baggara beettishe dees.kaame lanqera mastotera beettees shuchchara keexettida keethayka beettees.

Hagetika dunguza mayidasanne dunguza sharbe qoren wotidayitinne qophe atizayiti silkeraka guyera kamera dentidayiti abeba keshen oyikizayisati betosona

Nam7u asathi gede baggaranne ha baggara uththidi ha baggara uththiza lanqqen ethoophphiya banddiraynne gede baggara uththida sa7ani booththa, zo7onne, salo mala gidiza masathes; iza sinththankka xaraphphee de7ees.

darro asati he wakara haa simmidiyoshe di7oosona kaamey kamma gedesimooti bisheelee kaameppe keeda asatikka ciilo minxaafe bollara haa simmidiyoosona gede bagkara ke tophiya bayndiray daruuyebeettees

Ha attumaykka giddora booththa shurabenne bollara bolla koote maydani ayfe bolla manaxire hatxiday isinthanka magirafoonera haasayizay beettisedes ekka gaamo doone astadadare ekko geetette gaamo zoonen iza bolla gakkida ilawo geetettiza miknatera haasayeshe deees

duutha meeda attumay magrapoone kushen okkine aasayi shi dee galankirakkam zo7o kudhe aba baye dees deni baggara kompitere betees guye baggara qasse mastote bee

Ha malaliyawadatere maliza guye baggaraa aawati mie sinse lankera aytinne aawati qeeseti malizayti sife uktirayti tidi sinse bagga xeelesh edoosuna malaliya keeththe giddon le bakara maskootiynne keeththee.

Ha malaliyanam'atika bandira oykkidaytinne kushe bolla xelxana kallo oykkidenne toho bolla denthi salaxaniza wotadere semecha dendida asatinne eta guyenka ruchchara keexxettida malaliya keeththaynne mithati beettosa.

Hage booththa maydi salafettida ottaderetinne sinxe baggara bandira oykkidi deiyakka isporte dhukuzikki yiidi ooththiza toho densida ottadereti beettosona gede baggara shuchchara keesettida malaliya keeththay kanbete.

heera haasimemiiza dhichachu asatinni giddon musolimee lakka cililanamaliza may7onni uba bolla sharbi sirsida macarhusiyanne aasimidi berdettida keeththa lanqenne malaliya qorqoro lanq eran utti she du

Ha darfo basadere mayida attomatiinne gadey bagkara maskooti lanke rakka ekkida macotinne attomati beettozuna ha malaliya keeththa giddon diza magraati kabo ishi beetis lanqe bagkara konfitere qaza.

Kawo'o osanchati dissinippe bolla gididayti oydey bolla uttini komputere xaan'ishe doosona eeta ganqenka eqqidaytikka daro asati de'ettes shuchcha raazettida bastote mitiza keeththan e.

ha issi bolla maaran sallafeti duy guye sinthe maaran eqqida poolisetiinne sinthe bagga sallafisiza waanaa la filam guye baggara shuchchara hude kakko keexxettida keeththey inne maskooteti beettishude7osona izi tikan guyera deetis

be maarage mayda bothan maydanne beygolla qofe wotththida daro pooliseti maaran eqkidinne sinthe bakara isetha sinten ekkida issi poolisi biitti his gide bakara shuchchan keexetti raakidi

Daro asati bandira lanqen eqidi de"ossona maccatikka atummatikka eqidi kushshe bolla denthidi de"osona izetikka daro mayo mayidi eqida

Maarara eqqida atumatine macati kame sinthan eqqidi beetosona dumma dumma ba kushen oyiqidayi wara geta oyiqidayi harayika qasika kusheka idimiday eta lanqiyara dosona

Maran eqida atumatine mac'ati ha woga kame sintan eqidosona ha kameka qoshasha ha tokidi yishe de'es eta kushen guta woraqataynne guye bagara woray betes wora lanqenka asfalte bola eqida.

Musilime he ammanizayti attumati kabare may diife qoobe hibe bolla wothidi opubooba guyen qachidinne sinthe bagqan kathatanne kushsha shishi wothidi bay ba'aali bonchidi do'osona

ha attomayykan booththa fraawey maydayssinne sinthe waggay lokku giitheelishe dees izaa qu hira mithatinne daro malaliya keeththati shuchchara keexxettidayti beettosona lanqeera kaze bira ybeda

issi attonnay manaxire atxidinne ambasadedinne barabate qoodhin gachiday egidi ha simila miracishe dees iza guyera agide baggaranne kirkidaykka beetti s lanqe baggara duge xarzera bootha bullaykka bettishe dees

daro aditinne nam'u macati beettosana issi maceya dunguza maydaranne kushe bolla cilila kiri oyqadus addezifanu kushin issi baggara maqaase oykkidees

Maarala issi ooki baggara shuchcha bollanne ode bolla uddiri xaafizaynne silke xeelizaytinne ani bagkara xaraphi bolla uttidaytinne ba simxan ayila poopora haaththe oykkidayti gede bagkara keeththey kabe.

Ha malaliya kamo wogga bonchiza kamupun guda maydanne burlukko mayda xambaro kushen oykkida nam'o asatinne muslimeka maniza ammanotinne karetha bute ma hesaatezi sinthe bakara malaliya keeththa lanqi beettosana

Hage addey uttidi maagarafoonne nam7u maagirafoone sindan uttidi haasayi she deees hani baggara kan bayndiray beetes han baggara itoophiya bayndiray bettife dees izikka itoophiya zeena tiibe bolla haasayi she deees.

derbaderenne gabaarey mayda asati qorqoro oykkidi ekidaosna essetappe hihenka celela mithay beettees gede bakkarakka qorqoroy beettes beetikka be kushen borsa oykkida ytika de7osana

Sibi sababolla uttida karethinne boothth may7da asatinne duuna tuttidi uttida asatinne eqqida asati beettosna shuchchara keesettida keeththe bolla uttidinne eqqidi do7oosana.

Hagey sintha bagara uttida abiy ahimedey woyko tophiya gistey iza lanqera kame gidon issi bagara abeba lanqera uttidays gede bagara utti xaafizaysika betishe deesiko.

Hageethikka dhoqqan beeththiza be kushe denththidenne aththumathinne maccathi mayethidi eqqidaappe ya baggaara daro bandderathinne sinththe baggaarakka mayssiza woyzero adanecho giya maccasiyakka eqqada haa simma be7awus.

Naa bollara zo7o kootenne huphe bollaka qoobenne woththiday daro asati xinxe baggan ayllande ishigera aaththa woththidinne dizikka kushe giddo baggara oykkidinne issi daase giddon uttido.

macashiya xinthe bakanothada baranaama mara ashizawos izi lanqen daftareynne qode bolla booththa bajjeydees izi lanqera oyidti karethawediinne gede baggara abe baayde

Ha daro asati basan eqidine ha simi hamutizaytinne kameta lanqeraka gede ha woga kametinne gashe kameti heraka hara maran eqidi dizayta lanqen wazati borsa ba'i hamitosona

Yanxila oykida unda giddoninne lanqen adey kushe duuna bolla wothida adey betes, issi indak hni bagara dizara bettawusi , izetika kaame gidon , Etika sinthen bagara dizayti kushe nam'u

Sinththe baggara issi addey booththa shurabe kareththa suure caamakka cillillo mattan malan yedhidi medirekke maraishe des lanqenkka marara uttida asati ezgishe xaafishe de'ossonna

tirafiki mayo mayida asatinne henira handaakam zawura qansarethi kaamisinsara amuttiza asatinne gade baggara mithateka ruchchan keesatira keettetekkam beeto suna

Daro asati giya maliza hootan jarkanene towotale oykkidi ziqqi gidaytikka eqqidayti kabare mayyidayti bizaayizay beettishe dosonna.

haya talabihzine bolla beettiza kowaase ka anchatinne kushe denthida kowaase xeellanchati de7osona mere baggara uttirayti koshe dhokistidi denthidinne kowaase ka anchata dagga fshe duusona

Kaameynne asati beettosona. kaame giddo geliza asatinne ke'iza asatiinne zhanxila oykida asati beettosona. hani baggara qasse cililoo mithi bettishee.

Daro galbaate oozandati bollanka kiedidoo sunasu7omayidaytinne be bolla qopfe asidayti mabrateshu be bolla mekame maaddin keedi higa bolla gakkido sona.

Ha giya giddon timati mineshon kurton oyqqeda uttera sanxi laabe bolda oykeda bayziza macasiyanni lanqe makara miirindanekokka uyqqiza darooze dhikayinne bolla agara keeche meegiya lanqe zaal'iza asatibeettos.

Tamarison ani baggara utti tamarizaalaytinne daftare sinthe bolla miccidaytibeyto sona ani baggara gast shancraaba7idinne keesaytinne kushe bolla laalizayti luutha arakita wekkidaytii.

Ha wogga kaame sintan diza azatinne hey wogga kaami lanqen disa mithati qabito sana abaggara zo7u maliza adusse kaame kabetesiza lanqera mokesa.

Ha heedzdzu tohate kaamey asa caanidi bolla bolla bayndira maliza misha oykqidi ha simmidishe de7oosonna heeppe gede sinsen makina tohohykka wuykko goomma geetettizay beettey soorayka lanqen dees.

Hagethi zo7o yuniformenne giddora bootha shuraabi may7ida thamarethinne iskiribthonne dafthare oykkiqida daro thamarethi kefile giddon de7oosona; ethika xaafishenne thamarishe wode sinththe bagga beleshe beeththes.

Oyddu aththumathi sinththe bagga wora giddora hamoththishe pudeza gede baggarakka gororo mathoqeththiday beeththees; izetha lanqqera meththaynne maathathi darothikka puulethi beeththishedoosona;issi shanxxaa ba7idi.

Daro malaliya ciliyo wora ime wora lanqinka qorqoro aadhdhiya dibettiza qorqorotinne iza giddoropqa malaliyo oge kutxunido oge beettis oge nanqerakka duge bagga gude bagga woray beetes.

Gagukkiya bomba garsan deiza macarsiya uphera haaththa giddo ruki icharanne buutha kashe qanxashobabe may7ada aaththa giddon charawu xipe gede bakkarakkana attumay kallon aaththa giddon uttidibette

Ha attumatinne macati shuchcharanne oosetida shubora birdettida birda jujjon eqqidi ha simmi xeelidi boto dendishe de'oosana eta lanqerakka gede lo'iza woraynne garse baggarakka maatay bettes.

doqa bolla gita zumay beettes he zuma garsent asata kiyephthay duana dimma qorqorotinne misati ni maatati beetto suna kuyetidaggadeykka aniranqera beettees

Ha mitha bolla bolla bolla kaqidi dursey shokkiza asati beetto sona sinthe bakarakka silki xam7izaynne gade bakarakka mitha bolla ekkidi galba shokki kessiza attumanay mashaakkiday beetti

ha malaliya laamera salo maliza laamirati ettidannee iza lanqeerakka shuchchara kexxittida birdaybetishe deesi bollandiza itoophiya akooriya iietethaisxisifetetha parki giddon lo malaliya mithatin maydaro mithati beei

Ha sintze baggara nam'u kushe bolla densidaynne booththashura beranne garetha surey hixida attomay gere baggara qorkoroynne iza guyerakka aafoteynne saloynne maatati bettisheedewosona.

ha attumay shuchcha bolla bodxa hohabenoekaretha soronnu gulla caamu aaththidi shuchcha bolla wottide ha simmidi kush bola bolla wuthidinne eguy maggarakka abalaliya wooray du7u bettishi dies shuchchetekkallo uossunna

Ha shaafa giddo payna iza karetha shora pinne manathirey aaththida macashiya haaththa giddo dlimashe de awus ippeka haaththay duge simmidi gukkishe beettes bolla bakarakka shuchchara ooxettida lanqera beetosa

booththa shorabe may7da eqqiday eqqidayti gada bagqara shanja atidayti koofe qoofidaytinne uttidayti sinthe baggara kushe qachidayti diyoso na maata bolla eqqiday deete

Daro attimatinne macati booththa shuraabe maydinne karetha sura soreka otha soreka maydi gede haaththey bollara kukkizayssa lanqen diqqidaytinne ittidayti betetes ane baggara maatayinne mithi beettes.

issi na7aykka booththa shorabey bolla nam7u tammanne ospon qudere diza baydudiza shorabe ma7idinne qonxa gixxxidi kushe nam7u biradhe bisti she manaxire bollaka qoofe aaththidi kede baggara mitha diibe doosona ekka eqqidees

Booththa shurabe mayda sa7a gul7a giza shurabe maydatinne diuusse kixxidayna idisindi suroy gars guyera silke dees idetikka gede simmi mecizaynne koshe dimmiday duyawusa.

Namu macasinne attomane guye baggara koofeya aathiday sinte baggara koofe aathida asati ekke doosana eesikka dunguza qoodhen oykkidaarira ne guye baggara yitoeya bandera maydo sona shaafaykka bunura ugis.

Ha hiidzdzo attomati giddo gerakka gooththa suraabe mayida nam7atinne karetha may7i guube oykqidayssanne guye makarazo7u shancaba idayey simmidi miicizeykka wora lanqen eqqidi betosona hetikka.

Hage attomatikka bollara faawate daa duge kukkiza haatha bolla kallokkedi meyicettiza attomati beettosona garse baggarakka shaalloynne gedeha baggara keelay bollarakka haathe duge simmi kukkishe dee

Azagabetanas dosenne Luke oykida atumatinne mazagabizaysi sinthe xaraphe lanqen utidi dizay betes, mac'atika atumatika galal'o dase gidon mazagabetana dose waraqata ekid yidosona.

tamareson naysis salafe tire doosonna tamareso inoforme may7idi daftareka kushena oyqqide heenu gaggara mayo sikkiza asati deyoosona hizi marshine dees egoddara zo7o qalame qalametida keeththay beettis

hamaran ekkida macasatinne kashe naytinne aayeti zancila oykkidaynne salafetidide oosona eeta gede baggara uuraykkanne adussa mithati beettisheede oosona aappekan beette

Hagey tammareti yuuniforme mayidinne dawutaare kushen oykidi guye sinthe maaran eqqidi de7oosona. gedenkka girgidazi zo7o gididi beettiza beettiza girgidda lanqqen maatatinne maatatinne dumma dumma miththati de7iyaason mayo sikkizayti uttidoosona.

Bota shurabe ma'idaysa bola dinguza diyizaytne oydu nati eqid garsan chilllo qunta ma'idayt pudebagara isoyi wasin isoyi kushe bola dantday de'osona.

Ha kassanichayika kushe bolla betizayika zo'o shurabe mayidayine qodhe bolla maddala qachidayi hayisika micishe deyey namu'u kusheraka wanicca denithida ka'anicha gidezi oroberitelo getetesi.

Heezhzhu attumatika gallali'o shurabene dunguzay izza bolla dizayssa mayiday nam'atine issino booththanne kareththa qonxxa mayidaysi kuwase qakana toho bolla denththish diizayti woykko kuwasse oykkanawu woxxishe de'ettes woy--

Ha oyddu attumatikka kuwase medan giddon c'ililo maydayinne zo'o mayiday samaye mayidaykka kuwase meeda giddon ka'ishe bettoosona guye bagaraka malali adusi warka mithatikka betishe de'osona.

daro asati uttidinne eqqidi doosona oge lanqenenka issoy sinthe bagkara polisay eqqides guye bagara woraynne mithi betes, asatikka yanxila oykkidayti betetes hani bakkara

Kuwase ka'anichat salo mala mayidassa izaa guyen osupun quxure dizasaranne higa qanxebe caamma zooo maydayssenne saama lo mataikamaydayssa gidi heedzat kuwaasekka ka'ishe de'osa

Ha naytikka celiloo mata me'ida baana kuwaasekka ishe ellosona zo'oykka quwaasa lishu she dees girakka un'eethufe bolla gididayti kowaase ekkala ottushu dussona sintze baggara dizaatikka galal7oomaydaykkade

isporte ooththiza asati keeefi ufaytidi qodhenka salo mala madala aaththidi kushe bolla micidinne ufaytidi beettishe doosonabootha maydayttinne katetha mayda waa naybetti

daaroti sinte baggannne guye baggan eqqida kowaseka izayti ifey salo malama yidaytinne cililannesoooma yidayti eqidayti uttidayti darotife qoodhen madalya aaththidi eqqidosona

kuwaase kaa7iza zo7o mayidanne samayawi mayida asati kuwaase issife ka7ishe de7oosona daro asati guye baggara xeelishe de7oosona eetikka kuwaseda issife ka7ishe issoy hokkides.

kowaaseka iza zo7o shuraberaso untxara kasaran caammara mayidayssanne bootharanne samaya iquntxhara moyidan amo asati kowaaseka wishe doossana

Ha malaliyaa woosanchayakka iza cililo shurabinne sinthe baggara xuufe dizayessanne kushe gire ha sinsista accheka achchara oyqadanne sinte bagga woxxa shede awussi guirabetti.

Hadaro kowaaseka ancheti kowaaseykka booththaykka naasin dzaan kowaase lishi di gede eddizaytinne hawakara galal7omay dayssi kuli diibietis haarfeka gede kowaase ekkana biidikka izeeti duosuna ilanqara mithe kabee.

Hage zo7o isporde may7oo may7ida asatinne gede baggarakka malali hasalo maliya keeththay wiidiyaykan ha baggara hamottizaytinne miicizay woxxizaytikka beittishe duosuna guye baggara xiellanchatideei

sintehe bagara kalal7omay deykka makirofooni oykkide haasyeshenne gede bagkara esporte ooththiza daro aasati aawatinne nayiti yelagati beetto sana guye bagkara mithatinne qorqoroti beti itis

Gita kamadeyi usuppuni tohade kamadeyi sinththa baggara bothu guye bagara cililo gidida kammeyi oge bola bishe desi izikka usuppuni gommati deosoona

Galal'oynne cililo masatizza mastishey utideyssa issi issi misha oythanasinnasine issi issi girgida bola lacafetida misha laxafanas go'ees.

wodey ehida kaameratinne lo7iza gedekka akashiri bessiza edzdzu tammanne nam7u jiibi oykkiza memooretinne gedera haara beetosuna potoza densizayti

Ha salo malanne cililonne karetha kaazo'onne bulla kalal'onne buna geetettiza warkiletikka de'oosana eetanka maxaafa bolla nababishe gede asa maridine riysefise bessana waadosana.

Issi addey uttidi silkeza xam'ishe iza giddofe gaddabetonta safarikome agelgilote tataqamishe beettes he iza qommonka gedera haara xeelles.

Shuchcha keeththe keexxiza poloqoteynne iza medhiza mashiney beettes iza medhiza mashinelafe salo mala malke dey'es gada baggara qasse mithatinne maatati beetosona pudhetikka beedete.

daro qalamera deiya iskiriftotinne parkeletinne daro xaafiza arsasetinne daro malatiza xuufe taqamizanne garaxiza miishatine laappiseeka sinthe baggara bettishede

Atumayka basa bolara motore 2 towade kame lagid ha sim yishe Des, izi mayidayka Botha shurabe gides. Hen bagaraka Gashe kame gidida Gishe asat ha yishe de'osona.

Bitta goyiza asatinne pude bagara makina lanqera bettiza asatine qope athonta asati dettes attumati xaphoka shodiza kella bollara xellishe de'osona izzetika gosha lanqera

Ha woga kameti gede sinte guye maran sinte bizayitinne guyen dizayiti heedzdzu kameti betosona ha kametika basa guyera bishshe deosona etappe guye bagara adusa mithe betes.

Ha attuma gaareraka kaththa madabarera canidi ha simmi yishe des. Daro kaametinne daro asati gede ha simidi hametishe de7oosona. kaameta lanqqerakka mehetinne boorati miizati beetosona.

ha nam7utowade kaame dees eke motares haykile yeetettes ha gede baggara bulla qalamitittida keeththay keeththa birday beettes gede baggara hara nam7utowade kaamekka bettihi dees

Ha zamanaawi macetikka tumatikka laaggana bessiya nam7u daadde kaamey wekko motoresaykiley bettisdes.elanqqerakka karethaizi paaferka maliza motoroy hikka deyoosona.

Ha hurphiley biitta bolla shembidi dees he hurphileykkaa shembidizayssa bolla diza haso oothu ufikka itiopiya go'esse iza lanqerakka gide baggara diza adussa kaamisa diis pudde bolla baggara saloy betesi.

a baasa bolla ha simmidiyiza heeththutohade kaameyi beettishe dees ha kaame lanqerakka gede baggara qorkorotinne mitxatibe tosona asati haappe gide bizaytikka beettishe dusona guye baggara hara kaamekka

hawoqa doosoraye keetettizaaka ame biittatanne ogeta giigissishe biitta kaachushe deees ekka biitta sinthe bagka eshe dees elanqerakka asati gidaytinne daro mithati biittosona wude bagkara

Darro asati maaran eqqidinne giraaf keeman maydetinne dumma dumma asati maaran adusxe dalga baasa bolla kitetefi gaaxanxa gakkanaas ekido sona beeta guyeppe gede baggara saloyfieteys.

Huphe bolla keechara tookkida addeynne kushe naykko guchiday kiisen kushe naaqida awaye silki haytha bolla wikkidayssin kaami sinsan kedekka a kabisha yaqi didosuna lanke bakkaraithbetis.

ha aspalte lanqenka ha simmi hamoteza naynne gede bagkaraka wagga gaamey ayssozi geetettinaykka kede simmi bishekka deese he bagkara shuchchara keesetti damudaleya keeththaykka lanqera beettishidii

abba bolla jalbara kide simmidi bizaytiin kide simmidi biza daro asati iza giddon beettosona kasaseka dalga shaafa lanqen eqqida kafotinne adussa kafotinne guye lanqera kietheyinne goraybeti

parazo gareynne haray garey iza bolla asati uttidayti daroti daro dosona gede baggara shuchcharake qetida girkiday beettes baggara baasa bollara biza asati daroti beeto sona kaame bolla

Ha malaliya shuchchara keexxettida keeththaynne iza bollaka orokki kaame lametetha giitettiza tophiya madani darachite geetettiza bootan ladafeti diibetosanan homasati gede ha mutosan.

makina giddon uttida addey indiya boothmaydari kusheppe ushsha ikkishe dees yakka kushen buthabuuhxa oykkadus izi baggara addey gede baggan meichu sheebee

issi macarshayakka kaame bolla iskirptona wiqada eqqajiyamolikitera daftare shin iiqadanabu bollakka sharphey haaththada sinze baggara feedzdzutowadde kaame kaaqide bishe eqqide gees ra kaamel doothsa kaame lanqen eqqadawus

Karedereppenne itiopphiya diza asati itioppiya giiza xuufe guye bagka deizayssaranne ha bakara buutha bayndiray deizayssan kushe bolla uzaazi oyqqidii.

Oge bollara oydgubto adde kamey bisheet heese malkeeka galal7onne mastote malay deehis gede gottora mithatinne poolati beetosona.

Ha baasa bolla deiza nam'u motoranchatinne betappe gede baggaraka beettiza deedzdzuppe bolla gidida motoranchati beettosana etalanqerakka daro suugitinne qorqorona keexettina keetheti beettete

ha baasa bollara kedera ha simmidiiza wokka qaameynne qeerinan utade gamey wekko ootorasay kilalgitettizayssi haa la akki simmidishedo ohsana qidiya haaho baggaranne asati hammotizayti beetti she dus

Hagey boththa shrabe mayiday,atumaykka sintha bagara hara asay kushe bolla migroponne oyqidi herakka oysha oychishe bettes hepe guye bagara botha kametinne hara hara qomoti guye bagara bettosona.

hagi wogga kaamey haasimmidiyizay kamu iza malaekkamu zo7o malis gede bagkara biitta caanitii haasimmidi lanqe baggara duuzureykka biitta kaachizay gagke bagkara guye bakara bettishe die

Ha woga shuchara kexetida ketha lanqen gedera so oyide hara gede simida soho sofa oyide ha bagaraka ketha gidon diza ababayi betishe dee's

Taas bettiza xaraphe bolla diza komputerinne daftareti luuketinne beetto asati eqqidinne nababishe di7osona. Izeta garsan gede baggarakka girgiday beettees. komputeri lanqerakka.

Keexetti keexetti wuro naa keeththayka betishe desegekka shochchara keesettiza keeththa iza karsanka makinati beettosona makinata alanqenka so'o qorqoroykka cimmida qorqoroykka riidios.

Toho bola betiza arbaminc'e issinto timirte ketha tamane udupun ishatamanne hospun maroteta laytan medhetida timirte ketha malaliya shuchara kexetida kethay betishe de'es.

Ha katama keetha biiro giddon beetiza daro asati deetees. Gedera haara maxaafenne daro ajjandata xuufiza xaaba oykidaytinne gede baggara laybereri maliza maaxefey madardaren beetoosona. Asatika uttidi nababoosona.

asati egga oyda bolla uttidi addezikka sintamitidin eqqidi tamarsi shidees girgida bolla lizaxufe duge ha itiophiya asata ayssu qiile giza keeththan ekkidi salida bolla tamarsi she de'e

doosoreyka gede simmidi oke geegisti shuebeetes hude baggara ka qorqorora keexxettira keethther biita lanqen aanirakka asi ka ha gide simmidi bizaykka bettishedees gerilanqera daro keeth dikabetos

Sinthe bakkada ka isi macashiya botha churaabenne jemse sume may7idara attumeykan nagirafoon i kushen wikkidinne zuna haasaysi shiidi zakka sinna hasashidawus hude bakkara bandirara dizaaa siiley beete.

Uttidi dizaa daro asati pude bagkara malathiraathidaytinne dumma dumma ayomayta daro asati uttidi usinthe bagga xeelli sheedosona getikkamu xeelle.

Ogge bollankka darro attumathi cilillane bulan walakethiya mayyo mayidinne oge bolla diza mithathane hara hara negeretha shishe de'ossona. Gede bagarakka bassa bollarakka miyi hamuthess.

Githa kame hathe qolizakame gede bagara dees. Hini baggara qasse qorqoro kethayine daro kethathi bethishe dossona. Izza lanqenika assathi ogge bolla dethess.

doozorey geetettiza kaame oge baasishenne giigiseshe dees oge baggara limaate ooththiza asati henira hanira eggiti biitte qorqoroyka biites mithatikka biittishe doosa

Kitakaanne duozere keetettizay miitar aafo bollafe baasi she deas biitta akabasidi dugi7e keela wollafe dubbe histishede sume baggara guye baggarane maatay biittis maataza lanqenka biittay deiis

ha biitta maliza aspalte lanqerakka yiza wogga kaamee ha simmidi karetha kaameyihe dees iza lanqerakkan ge lanqe ara biittaynne huddi lanqerakkan buqa malizay biittishe dees gide baggara mithati betosona

doosorey keexettiza kaamekka ha simmidi biishe dees gede baggan asati iqqidoo sono korkoroykkan beette shuchchara keexettira keeththeka bettishe dees asati gede haaka bishe de7oosona

yaa maashineka aathe salo gude zaari dii qolishenne dere katishe dees ekka shuho maburati elera owothes ha kaami gedesimidikka laagitishe dees ka merakka maburati yeglan

Shuchan keexettida kethatinne didiza lanqin diza masalaley bolla keesizaytinne gede baggara bude dhoqu giidi keexxettidaytinne maata diife tosonna salo malaykade

Ha shuchchara keesettida wokka aaththe tankere bettees e haaththe tankerekka haththezi daro oboota gakkana mala gu'uzayssa gidinne iza lanqerakka woratinne mixati beettishe deyosonna.

Cililamaataa lanqeninne mitha lanqen gede bakkara qorkoro kiithi wittidayssa giddora sintegoe maaraninne hanira hinira gidile ekkida attomati mitha gedeeso gishe beettosa

Ha'i geekka foto bolla beettizay arba mince haaththa baabirekka aksiyoone geetettiza bayziza aaththa malakatesa geekka ayllandera diza ha arba mince haaththa gesishe dees egeekka nakatiti namutaman hiixxananta sheme oddan.

hagey malaliya shuchchara keexxettida qorqoroykka lo7iyaabay guyerakka cililo ha baggara gede simedi salo maliya wulay de7iyay sinthe baggara maatatinne hara dumma dumma eqati karen doossona